Le dɔnɔkɔdzi, amewo le woƒe abatiwo me vovovo eye dɔnɔdzikpɔlawo le wo dzi zɔm hele agbalẽ me kpɔm kple ɖe atike yike woana wo ŋuti, kple nu vovovowo, amea ɖewo le alɔ dɔm, mea ɖewo le ŋu kple…

Ke ŋdɔkutsu le ʋuʋum, ameaɖewo tsɔ xexi ɖe ta, wotsɔ nusike, eya sike wodzena dena kɔ ɖana kɔ dona dzoe la kɔɖa nue la wole ɖoɖo me, ele efli ɖoɖo me. Amesiame be yeava dze ɖe, alo yeava ƒle eɖe.

Le xɔ aɖe me yike ŋutsu aɖe li le nɔnɔ tata aɖe gbɔ abe nusrɔm wole alo nane wɔm wole sike Edo abe amegbetɔ ƒe nɔnɔme ene. Wòle ewɔ. Nɔnɔme tata aɖe le glas me le xɔa me.

Afisia hã nye teƒe gã aɖe sike nye xɔ gã aɖe me yike amewo le ƒuƒoƒe ma, wotsi tre ɛɛɛ, wɔametɔ wɔamenɔwo hã wole woƒe kekewo me. Wò katã wole afima hele dzidzɔ kpɔm.

Teƒe sia hã le abe teƒe si woƒona abo le eye ame siwo le afi ma, wodo, woɖɔ kuku blɔ, awu blɔ, mea ɖewo hã wodo awu yike nedana dzo. Eye wole esɔgbe dom ɖe teƒe ma.

Afi ya hã nye teƒe aɖe si ke ŋutsu aɖe nɔ anyi ɖevivi aɖewo ƒoƒu ɖe egbɔ, wole nu fiam ɖeviawo tso nane wɔwɔ ŋuti, wokɔ aa..eee. tsikunu aɖe da ɖe egbɔ kple emɔ vi aɖe si ŋu wole nu fiam ɖeviawo tso eŋuti.

Afi sia hã nye teƒe aɖe yi ke le nye abe akɔdaƒe ene, asrafowo woame eve woame etɔ̃ wole afi ma, eye akɔdalawo nɔ anyi ɖe zikpui dzi le kplɔ ŋuti kple woƒe emɔ kple woƒe nuŋlɔtiwo.

Amehabɔbɔ aɖewo le teƒe aɖe eye asrafowo le wo ŋgɔ eye wokɔ atikpakpe aɖewo si dzi woŋlɔ nu ɖe dzi da ɖi eye ameqo le afi ma gbogbo za ame sia ame kple nya si gblɔm wole.

Tsi aɖe dza yi ke xɔ anyigba katã dzi xɔ amewo ƒe aƒewo me. Ameha bɔbɔ abe ame ɖekaɖeka abe wo ame enyi ene wo le zɔzɔm to tsiawo me le woƒe agbawo ɖe asi si ke fia be tsia ɖewo le woƒe aƒewo me eye wodo go yina ɖe go to.

Ameha bɔbɔtɔ aɖe hã wole li. Nyagbɔgblɔdɔwɔlawo le wòƒe ŋgɔ. Wòle asi nam wò nɔnɔewo nɔnɔewo. Ŋutsu kple nyɔnuwo vovovowo le teƒe ma. Ma ɖewo wò ke nya, wò he nya ɖe te maa, woƒo nu vovovowo ɖe dzi le teƒe maa.

Xɔ sia nye xɔ gã aɖe sike nye hoʋliƒe ɖeka yike abo si wokɔ ƒona le kplɔ dzi la ame eve le ƒom ɖeka le wogbɔ le kɔa dada kpɔm

Le aƒe aɖe me hã, si ke ekplɔ aɖe le afi ma zikpui ke le egbɔ nye eve. Zikpui ƒe amadede le abe blɔ ene eye nyɔnu aɖe le aƒea me yi ke le anyigba tutum kple yevuwo ƒe anyigbatutunu.

Le gbedada aɖe ƒo la, sɔvedawo le hatsotso hatsotsowo me. Ŋu aɖewo le afi ma eye ame aɖewo hã le ŋua gbɔ abe ame ɖeka, ɖeka ame atɔ̃ ene le ati aɖewo te eye...

Le nusrɔ̃ƒegãa aɖe si kee nye atikedɔfiaƒe yi ke nusrɔ̃lawo le afi ma eye nufiala le wo ŋgɔ. Wodo awu ʋii heblaa kɔla, wodo awu yibɔ ɖe ete.

Afisia nye teƒe a ɖe si ke nye ƒuƒoƒe aɖe si nye nyɔnu wo le afima abe ame adre ene si ke Ameaɖewo le wo gbɔ le nu fia wo tso adzale ɖaɖa ŋuti eye wo fli adzale wo daɖe kplɔ dzi.

Ƒuƒoƒe aɖe abe srɔ̃ɖeƒe ene, dzidzɔkpɔkpɔ le afi ma, nyɔnu ɖeka do awu legbee ʋie, ŋutsu ɖeka do awu ɖe dziƒo, awu abɔ legbee kple anyigbametɔ yibɔ. Ame aɖewo hã wodo awu dzɛ̃ nye nyɔnuwo le akpa ɖeka eye ŋutsu aɖewo hã do awu blo ɖe akpa ɖeka.

Le nufiaƒe xɔ gã aɖe me yike ee nufiamɔ yike wofiana nu le edzi wònye nɔnɔmetata fiamɔ la wole, yevuwo kple yevuwo le kple woƒe awuwo vovovo, wonɔ anyi ɖe zikpui dzi hele nu srɔ̃m.

Sɔlihabɔbɔ ɖe metɔwo le woƒe gbedoxɔ me hele gbe dom ɖa, ye woƒe awuwo ɖewo ƒe amadedewo le abe aŋutiɖiɖi, eɖewo tɔ hã le yibɔ, wota avɔ ɖe ɖewo dzi, wo katã wonɔ tsitre.

Le dutoƒo mɔgã mɔdodo gã aɖe dzi hã, xɔgãxɔgãwo le afi ma, nyɔnuvi woame etɔ̃ eɖewo ɖo tsitsi eɖewo do trɔza, eɖewo do nika eye wole dzidzɔ kpɔm le ʋe ɖum.

afisia nye aƒe aɖe me le mɔdodo gã aɖe dzi sike nyɔnua ɖe nɔ emɔ ɖe dzi he bla gba ɖe dzi eta vɔ avɔaɖe ƒe avɔmake wo taa etsɔ ɖeka bla agba ɖe megbe ameaɖe hã tɔte ɖe eƒe megbe dome eʋuaɖe hã tɔɖe eƒe megbe dome

Afi sia le abe mɔ gã aɖe dzi ene si ke amea ɖewo le mɔ me tsom, eŋu aɖewo va le yiyim, amea ɖewo le akpa ɖeka kple woƒe sukuviawo, xexiwo yike nye wɔamenɔtɔ ɖe hã nɔ emɔ vi aɖe dzi le zɔzɔm kplii.

Exɔ gã aɖe sike eme nyakpɔ ŋutɔ. Zikpuiwo kple ekplɔ kple seƒoƒowo yi ke le nɔnɔme tata yiwo le gli ŋuti la. Wòle xɔa me. Exɔa me nyakpɔ ŋutɔ sike.

Dɔnɔkedzi ake, ame aɖewo tsɔ ŋutinu wu eye dɔnɔ ɖeka mlɔ anyi ɖe aba me. Dɔnɔdzikpɔla ɖekaɖeka abe woame ade le afi ma hele dɔnɔ gbɔ ame ɖeka lé agbalẽ ɖe asi le nu ŋlɔm.

EeeƐ Le afi sia la, edze abe dɔnɔkɔdzi ene yi ke ame aɖewo ɖɔ nane ɖe emo be naneke magaɖe efu na wo o. eye eeeeee, d.., dɔnɔdzikpɔalawo le abi dom na wo.

Dunyahehabɔbɔ aɖe le Ghana dua me yi ke le flaga yi wo lé ɖe asia, ɖe woŋlɔ ɖe dzi be NDC, woƒe amadede wo nye enu dzɛ̃, ʋitɔ kple gbemu eyo…

E xɔ yeye tu ƒe aɖe nye esi si ke eke kple ekpe blulawo kple ekpe kɔ la wo katã wo le ɖɔ wɔm le xɔ aɖe dzi wo le yiyim le gbɔgbɔm ameaɖe wo dro ke yi na.

Fi sia hã nye nusrɔ̃ƒe gã ɖeka si ke nusrɔ̃lawo le xɔa aɖe me. Exɔa me katã le ab dziƒo alilikpo ƒe nɔnɔme ene. Wo le nɔnɔ ele emɔ nufiafia gbɔ kɔ nanewo de to le nu sem le eme.

Anye nusrɔƒe, ɖevio ƒe nusrɔƒe yike woƒe nufiala le wogbɔ, ɖevio nanyi ɖe anyigba heŋlɔ afɔ de eme hele woƒe nufiala ƒe ŋkume kpɔm, nya si gblɔm wole la, wole sem, meɖeka ɖiɔ tsitsi hele wokpɔ woƒe nufiala kpɔm.

E esia nye mía nɔvi awusatɔwo ƒe gbedoxɔ gã aɖe si emɔ gã aɖe le afi ma. Amewo sugbɔ le afi ma eye nyɔnu wɔ nyɔnu wɔme etɔ̃ aɖewo do awu legbe ʋi eye wo le zɔzɔm le afi ma go.

Afi sia nye nusrɔ̃ƒegã aɖe si ke wosrɔ̃na emɔŋutidɔwo le, si ke amewo le woƒe mɔwo ŋuti vovovo hele woƒe nuwo srɔ̃m hele dɔwo wɔm, amea ɖewo tsɔ woƒe…

ee. Teƒe sia hã nye teƒe aɖe yi ke amewo le xɔme eye nuŋlɔkpe le wogbɔ woŋlɔ nu ɖe edzi. Nyɔnu ɖeka tɔ te ɖe egbɔ, wonye ŋutsu kple nyɔnu abe woame adre ene, nanewo le wogbɔ le kplɔ̃dzi hã abe tsi.

Le azaɖuƒe aɖe hã abe agbadzaƒoƒo, amewo saba, ŋutsuwo saba avɔ ɖe ab…, ali, nyɔnuwo saba wotɔ ɖe akɔ, eye wole agb.., agb..,agb, agba ŋem le dzidzɔ kpɔm ale gbegbe.

Exɔ tu ƒe hã nenema ke. Wo ɖoe kuku yike nye aŋɛ kuku yike nye ekpe dZe edzi la, mateŋu awɔ naneke eƒe ta o eye exɔ tulawo le ekpe ɖom. Kpe ɖo lawo le kpe ɖom. Eda gate ɖe edzi.

Exɔtulawo le exɔ tɔm, wole ekpe kple ekpewɔwo tsa kam le exɔ ta me, ale be ame abe woame adre wole edzie me.

Le yevu dukɔ aɖe me le teƒe gã aɖe yi ke ʋunya ʋunya le afima amewo su gbɔ vovovo nyɔnu wo kple ŋutsu wo wo le nu ƒom amesiame be ya gblɔ e tɔ ameaɖe wo dɔ tsitsi.

Nenema ke wòle afi ya hã le dziƒoxɔdzi hã gbɔ. Etsi le tsatsam le anyigba. Woda atikpo aɖe da ɖi eye ame aɖe le edzi zɔm wɔm be ɖewo be aadze anyi. Evelia hã le eyome le zɔzɔm si ke fia be etsi ɖe wo.

Le xɔ aɖeme hã si kee nye dzodoƒe. Yevuwo ƒe dzodoƒe yi ke nyɔnu aɖe li, wòdo awu yi, bluu ɖe anyigbame. Eye wòdo abe nane abe gbemu ɖe dziƒo. Eye wòle agbame klɔm le.

Esia n ye teƒe aɖe si ke nye hoŋliƒe ɖeka hã. Wole hoŋlim. Ŋutsu le afi ma abe ame ɖekaɖeka abe ame enyi le akpa vovovome. Lãeŋla, lãeŋla yiwo le teƒe mahã eye xɔgãwo le afi ma.

Eƒuƒoƒe aɖe nye hã sike nye dzidzɔ kpɔƒe. Nyɔnu kple ŋutsu katã wotsaka hele me ɖum. Wotsɔ woƒe avɔwo Do woƒe agbadzawo tsɔ dzonuwo bla ɖe dzime, le nanewo ɖe ta. Wòle dzidzɔ kpɔm le ɣe ɖum.

Kpekulawo ame abe ɖeka ɖeka abe ame ewo alo wuieve wo lé kpẽ ɖe nu le asaŋku ƒom le ha dzii le zɔzɔ le mɔdodo gã aɖe dzi eye wole zɔzɔm.

Afi sia hã nye pɔpi wɔƒe. wo le etsi etsi etsidodo etsi ɖem na kɔƒea edumametɔwo kple eŋu si ke ɖen ŋudo na kɔƒemetɔwo katã hena tsa ɖim la wole afi ma. Ame abe ame ɖekaɖeka wɔme atɔ̃ wo le dɔ wɔm le afi ma.

Teƒe sia nye teƒe aɖe si nye dzidzɔ kpɔ ƒe aɖe yike amewo le afima hele nane dam le kplɔ dzi abe e vevie dodo na ame ɖokui yike wokɔ doa dzidzɔ na woɖokui ene. Exɔgoa gã ɖe te. Ame ɖewo hã nɔ anyi ɖe zikpui dzi.

Afi sia hã nye etsi aɖe to, etɔ to si ke ɖekakpoewo le le afi ma zɔzɔm le etsi me hele abo ƒom le etsia me hele zɔzɔm le dzidzɔ kpɔm le etɔ gã aɖe to fi si atiwo le kple ave gamawo.

Bɔ sia hã nu la, wole teƒe aɖe si nye ƒoƒoƒe aɖe yi ke wole ʋe ɖum, le ŋutsu ŋutsuwo mm…, vovovo maɖewo le ŋu ƒom maɖewo le ʋe ɖum, Wotu xɔ faiŋ aɖe ɖe afi ma kple woƒe madede.

Penta aɖewo le xɔ pentim. Ame ɖeka le atrakpui dzi, ame ɖeka le anyigba. Ame evelia le egbɔ kple whibaro. Wole dɔ lɔm le afɔdzixɔ ŋu.

Teƒe sia nye mɔdodo gã ɖe dzi. Si ke eŋuwo le yiyim. Emɔdola hã wo li eye ame ɖekaɖeka en etɔ̃ nɔ emɔa dzi kɔ kpe ɖe emɔdola ŋuti. Wo le mɔa dzi hele zɔzɔm yina. Ŋu aɖe le woxa tom eye wo le mɔdodoadzi.

Exɔtuƒe aɖe si ke wole dziƒoxɔ tum, atrakpuiwo le exɔa ŋuti. Ŋutsu woame eve aɖewo wɔ ɖɔ ɖeɖi te wo ŋuti wo tɔ te hele nu kpɔm duu woblu ekɔwo da ɖi hele dzadzram ɖo be yewoaku kɔ adzo, ta wole dɔ wɔm le exɔ ŋuti hele exɔ tum. Enye